Omusaadha ayambaire akofiira nheki kipale ekimpi nho mudhozi ogwa langi endhirugavu nga bemereire mumaadhi nga era ghebemereire ghaligho nh'elyato nga liriku nhakatimba era nga alaga nti ava mukuvuba eby'enhandha era nga nh'elyato elyo liriku nhenkansi dhebabadha mumiti.

Empologoma eri mu langi eya kitakataka nheri kutambulila kumabali ago lugudho lwaitaka era ghaligho emotoka eri kutambulila mu lugudho eri mu langi endheru era nga eriku nhe bintu ekirugavu. Empologoma eri kutambulila elaga nti irungu kuba eisubi ikalu.

Abantu Bali kutambulira muluguudo era nga oluguudo olyo kumabbali ghaalyo ghaliwo akatale akatunda ebintu ebyokulya, lulimu abali kwevugila mumotoka edha buliido nabali kutambulira kumapiki ghabaawo n'emiti egy'amasanalaze

Abantu babili balaga nti bali mu kiseera kyaibwe eky'eidhembe ela nga batyaime ku lubalama olw'ennhandha aghali omuthanga. Ela nga ku mabbali giabwe ghaligho amaadhi ag'ennhandha agabonheka obulungi, ela nga balaga nti bali kulambuula.

Ekighuka ekili mu kika ekye ndhuki nga erimu langi endhirugavu nhe langi eya kyenvu, nheligwa ku bimuli obwa langi eya papi papo era nga obumuli obwo buli munsiko aye nga ensiko elaga nga eisubi mulimu elyakala.

Abili agali mu lagi eya kitakataka, nga ela bagabaadha mu bubaagho nga gasibibwa ku mabali ghe kiti gasobole okuba nti tigatambula ku maadhi kumabali gha maato ago ghaligho ebisubisubi ebili mu langi eyakilagala ela nga bibonheka bulungi.

Abaana abava amaadhi kugaali edhamani agekifuba nga kuliku omulenzi n'omughala ayambaire ekitetei ekyalangi eyakasayi sayi nga bali tambulira mulugudo olubita ghagati ghekibira.

Omusaadha ayambaire galubindhi ku maiso ge nhe sawa ku mukonho gwe era nga agemye kunsagho ayemereire ku mabali aghe nhandha era nga ku nhandha eyo ghangulu ghaligho obunhonhi obwa langi endhirugavu obuli ku buulukila ghangulu oghe nhandha.

Akatale mwebatunda ebintu by'okulya omuli enhanha, bbogoya, fakedo, obutungulu, kalota, amavongo, entende nhi wotameloni nga ela babitaile mu bibbokisi bye babaadha mu mbagho ela nga ghaligho nh'ababitunda ela nga batyaime balinze abaidha okugula.

Emiguwa gyebaaluka mu butimba obugema ebyenhanda ela nga emiguwa egyo mulimu egili mu langi eya bululu, wabagho nh'ogulu mu langi eya kitakataka nga giteleibwa ghansi ela nga gilaga nti bagikola mu goozi.

Abasaadha abavubi abe byenhandha nga ela bemeleila mu maadhi agenhandha abali ku sikayo akatimba akagema ebyenhandha mu nhandha, ela nga ku mabali ghaligho nhomukyanga ghabaagho nhe kidhomola kyebataile ghansi agho.

Omusaadha omuvuzi oghe kigaali kye bakola mu mikedhe egya bili era nga bagighumba mu bibagho. Ali kuvuga ayambaire etisaati eya langi eya bbulu nha ka kofira aka langi eya kyenvu emberi yali kugya ghaliyo ali kutambulila ku piki eya bbodha bbodha era nga bali ku kuvuga yabayo nho mulongoti.

Enkoko empanga atte nga ngooli. Elimu langi eya kitakataka nh'ekyensuti kyayo kilugavu. Eyemeleile ku mabbali ghayo, ghaligho ebyagi byebakola mu mpelele babiselekesa eisubi. Mumbali ghe byagi ebyo ghaligho omuti oguliku obumuli obwa langi eya kasayisayi, nh'amakoola aga kilagala.

Ekika ekyo mudholome ogwo munsiko oguli mu langi eya kyenvu nhi langi endhirugavu nho gulambaire ku muti munsiko era nga munsiko mulimu nhe miti egindhi egibonheka obulungi nga giliku langi, giliku obumuli obuli mulangi eya kyenvu nha makoola aga kilagala.

Ebyuma bi kabwidhi bwidhi oba bikalimagezi bili mundha ghe kizimbe era nga bili ku meeza bibonheka obulungi era nga kilaga nti ekizimbe ekyo bakigalisa ndhabilwamu lwa kubanga obulamu nha maiso gha bonha nhe bizimbe ebindhi kuliya ebya kalinha.

Omughumbi oghe bighumbe era nga alaga nti eriyo ekighumbe kyali ku ghumba aye nga kikali tegerekeka ali kughumba ki era nga ayambaire empale empaavu, ku mabali ghe ghaligho ekiti oba obubagho.

Ennhumba dhebazimbisa ebikondo badhimantisa eitaka, badhiselekesa eisubi. Ghambeli ghadho ghaligho akati akatokato akekika ky'ekisansa. Einhuma ghadho ghaliyo ebigogo nh'emiti emikulu nga mighanvu. Ghambeli ghadho ghaligho obusubi nga babusaagha ela nga bubonheka bulungi.

Sumbusa edhimaze osiikibwa nhedhitereibwa mu kataasa ela nga dhitegekeibwa okuba nti dhitundhibwa, ela akataasa kedhiteleibwamu ka langi ya bbululu.

Etoyi gyebazimbisa amatafaali n'omuthyanga baagitaku olwigi lwebakola mu mbagho bagiserekesa amabaati, einhuma ghayo ghaligho emiti, ku mabbali ghabayo omuntu ayemeleire nga ayambaire olugoye olwa langi endheru kumbali ghabagho nh'eisubi.

Omusadha ayambaire akakokolo aka langi endheru akabwika ku munwa ne nhindho ono ali kutambula kumbali okw'oluguudo era nga kumatama ge kuliku enviiri

Ekisimbe ekye miti ekika ekya kalitunsi nhe gya simbinwa ku lusozi era nga kumabali gho lusozi olwo ghaligho nho lusozi olundhi nga aye kiliku ebizimbe bya kika kya miti aye nga ti misimbe gyamera bumere gyenhe.

Ekilike ekiri mu langi endheru mu maiso, kyabaaku ni langi endhirugavu nh'ekisutaime mu nnhimiro ela nga kigemye ekyokulya ku mukono gwakyo omugoodha kisutaime mu isubi, eisubi lyekisutaimemu lya langi ya kiragala.